Bendirii biŋ, ka bɔɔdeɛ ane seŋkafa, zammo ane vaare. Taaleɛ ane gyɛlee a de ze1re.

Bibilee bata ne ba ma naŋ ziŋ ka walaŋse biŋ ka kaŋa pɔnne soola ka pilete biŋ ka ba laara.

Noba naŋ are, ka bamine gbi, ka ba mine zeŋ, ka ba mine dɔɔ, ka ba mine su bompeɛle ka a taa sɔgelɔ.

Dɔbɔ banaare la are. Ka bata vuuni, ka boŋyen dɔɔ, ka ba taa bootiri ata a ɔnnɔ kõɔ, ka booti kaŋa e pelaa, ka kaŋa e kuruu.

Noba naŋ are, a eŋ nimikyaane. A vɔgle kpoglo, a toŋ nuwoore, a su kaayaa kaa e aŋkaa. Kaa ziiri mine e dɔr.

Gyamaa naŋ are. Ka lɔɔre biŋ ba puoriŋ ka pɔge kaŋa seɛ wagyɛ ka orɛbare biŋ ka bootiri biŋ kalaa biŋ ka gyɛreka…

Noba bayopoi la are kyanse zu. Ka bayi are sola su, ka banaare zeŋ. Ka beyen vuune, ka ba mine vɔgle kpoglo doɔre.

Lͻԑ naŋ biŋ, ka nyoore lure, ka yie are. Ka vũũ kpinni lͻͻre are. Ka noba are. Kaa lͻԑ mine e peԑle ka mine e sͻgelͻ, ka sobiri gaŋ.

Gyamaa la ka ba mine zeŋ ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine su kaaya sɔglo ka daga biŋ ka dɔɔ gbi dumo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

Pͻge naŋ zeŋ dakogi zu a leŋ diiku a pͻnne sõͻ ka booti biŋ, ka kolee biŋ ka pelee biŋ ka vũũ mare daŋaa biŋ ka kõͻ seree biŋ.

Noba bayi la, ka boŋyen dɔɔ, kyɛ ka kaŋa a are. Ka ba vɔgele kpogilo, ka ba su kaayaa, kaa e tampɛloŋ, ka kuree biŋ.